Palimentarians ka shɛba kpuɣi kuɣusi ni dari ni binyɛra ka guira ka shɛbi mi gɔɔra ka polinsi kana ti gɔriba ka bɛ zaɣisi ka bɛ kpari taba niŋ dinni janalist nim zaa ka bɛ daaba luhi ka shɛba yɛ kɔɔtu nima.

Salingbiriba ka bi kpema kana ti ʒi n guli ba ka zaŋ mashina kana ti ŋmeri kɔm maa paɣaba ni dɔbba ban paɣara paɣi ri mi ka ban gbiri yaari gbira ka ban yihiri salima maa yihi ra ka bi vɔri kɔm maa n chana ti saɣindi kɔ shɛŋa.

Tɔbu n lu ka shɛba ba wari nima ka shɛba ka shɛba ba kuruchu nima n ti pahi ka shɛba chani tiŋa ka shɛba bari yuri ka shɛba bari laakumi nima ka shɛba vuli bantabisi ka shɛba yɛ niɛn piɛla niɛn ʒiɛhi ni zaba nima.

Dɔkta ni nɛɛsi nima n bala maa ka bi gba zaa kana ashibiti ni ni bi ti bɔhim n nyɛ mashina dɔbba maa nyɛla niriba anahi ka paɣaba maa nyɛ niriba apɔyiŋ ka zaŋ mashini zaŋ tabi li bi tooni karinda ka lihiri ka lari ni taba.

Silmiinsi ka bi chaŋ mɔɣuni n nyɛ tihi ka bi zaŋ bi loori maa n kpe dini n kaari mɔɣuni binkɔbiri bi mi nyaba ka dira ka bi chibiri ba shariti ka taɣiri ba gilinda ka shɛba nyɛba ka guura ka shɛba mi guuri kani na loori maa gbuni.

Daa ni bi kɔhiri la zipila ka zuɣusaa maa ka bi zaŋ taabo kpahi pata maa ka paɣaba bɛ di puuni so n kana ti dari namda nima maa ka shɛba nyaɣi baaji nima kana ka so baatooro ni liiga nima bia bihi gba zaa bɛni ti pahi nyingokɔriti.

Paɣa n ʒiya n ŋmɛri labtop ka zaŋ diriink tam o tooni ka loori dibaata paaki ʒɛ o sambanni ka o ʒi oofisi piuni n gbaagi o zabiri n lo n zali zuɣusaa ka kpa tikpara n ga wooch ka wooch maa mii tom nyɛla kupa wooch

Dirɔg sitɔr ka bi kɔhiri la tima tima balibu kam zaa bi din ni niriba ayi mi n bɛ di puuni ka so chɛɛkiri tima maa ni o nya n nya tima din na bɛ din ni ka so mi ŋmeri kompiwta zuɣu ka so kpena ni o ti da bi kɔhiri likozid ni bin yahiri tima balibu kam ka mani zuɣu yaali tim.

Bi kpahala duu zali shɛli polo ka bi kana ti wurimli bi ni wurim maa ka woya nim bɛ di puuni n ti pahi duu ka bɛ tiŋa ka tihi ʒɛ di zuɣusaa bi ni niŋ maa ka nyohi tuɣuri bɛ zuɣusaa n ti pahi dari ni binyɛra n ti pahi ka du shɛŋa mii na ʒiya

Bi tori la ayirimo ka shɛba gbubi saanboori nima ka shɛba kuhira ka shɛba zaŋ bin yahiri pili bi zuɣu ka shɛba yɛ niɛn piɛla ka shɛba zaŋ bin yahiri n zaŋ gaari gaari bi maŋa ka che ban ŋmeri bin yahiri ban yori vuri ka polinsi bɛ bi tooni.

Bipuɣinsi n laɣim dɛmda bi puuni so n zaya ka yɛ liiga sabinli ka bi puuni so gba yɛla liiga piɛlli ka so jinjam sabinli bi puuni yaha so lana yɛ liiga ʒee ka bia pahi bi puuni.

Kuinmadasi n bala maa ka bɛ ziri nɛma zanli tahari nayili kapiri namdankma ka zan chinchini n gobi bɛ nyoɣini n yɛ niŋgao kɔritii ka piri damdanima bɛ mi nyɛla niri baa anii ka shɛbi katinha n bɛ nyariba kabɛ kan na ka loorinima laaki n ziya n nyɛ taazi n ti nyɛla loori yɛlo

raali ka bi niŋda ka shab ba moto nima ka shab bɛ loori nim ni ka shab gbubi fulaaki nima ka shab yiɣisi ʒɛnʒɛ loori nim maa ni ka moto maa ni ka shab mii yiɣisi ʒɛ loori maa zuɣusaa ka shab mii chɛni tiŋa ka ku lara ka kpuɣi posta nim zaŋ di wuhiri chɛni ginda

Galamse nima bi gbimi. kana ti paɣirili ni bi yihi salima maa di puuni kabi masanim to ambirela zin guliba nlihiriba bi ti sɔɣi shaŋa zuɣu n ti pahi ka shab pili zipili zɛhi ka shabi pili zipili pɛla ka shab bi pili zipiligu ka bi zaŋ.

Paɣaba ni dabba n zaya wori waa ka shɛba ziya ka timpana zɛ bi tooni paɣaba maa shɛba yɛla ban wuɣi bi bɔɣiri bipuɣun bili so bɛ bi puuni o yiɛla liiga dozim ka so jinjɛm piɛli.

Bi ʒini la jina duu n tɔri jina n zaŋ lapitɔpi nima zaŋ tam ninsali nima maa zoo ya pam ka bi lu paɣaba dɔbba ka shɛba pili zipilisi ka shɛba pini kolikoya ka shɛba yɛ niɛn ʒiɛhi niɛn piɛlla ni buluu.

Daa loori ka bi kana ti shee ka paɣaba ni bihi ka shee na ka shɛba kahari bi nɛma ka shɛba zaŋ toroko nima kana ka mɛɛti nima bɛ zuɣusaa n sheeri bi nɛma tiri ba loori maa loori muni n nyɛli ka bi lee zaŋ nɛma maa pa zuɣusaa ka paɣaba.

Biriji ka di pa kɔm zuɣu ka ninsali nima dɔlli chana paɣaba dɔbba ka shɛba nyaɣiri baaji nima ka shɛba chani tiŋa ka shɛba kpabiri bihi ni ninkura bin ku tooyi chana ka shɛba mi gbubi ba n chana ka lara.

Tiŋ bɔbigu nim n kpɛ taba ni American flak bɛ dinni ka Nigeria flak bɛ dinni ka bɛ kana bolli ŋmɛbu bin kana boli maa ka nangban kpɛni ti lu bɛ ni ka bɛ zaa kpɛ taba ni ŋmɛritaba ka polinsi taɣiriba ka bɛ yɛli ni bɛ ku saɣi ka so kam bori ni paai o kpee.

Paaki ni ka bi gbubi baaji nima ka shaba vuri li tiŋa ka shaba nyaɣi bi bɔɣini ka bi chana ni bi ti kpɛ yili ni yili maa jiranbiisa n nyɛli aɛkondishin nima ka laati pool ʒiya ka bi niŋ sanbɔri niŋ di zuɣu saa ka tihi ʒi yili maa nyaanga.

Kpe ka o kani na n ti paayi kodoroko biriji maa biriji titali n nyɛli ka o kana ti taɣa li o ku tooyi chaŋ ka tihi mi ʒɛ yaɣali ŋɔ kpukpali tihi zaɣa waɣila ka mɔri dɔn do n gili li kɔm maa gambu yaɣaya di ku tooyi baayi looyi ka di zuɣu ka bi kana ti kpalim ʒɛ ni maa ni.

Awɔdi ka bi wiini maa ka bi zaŋ loori saafe n laɣim niriba ni zama ka bi noosi maas n ŋari ŋari bi noya ka zaŋ loori maa zaŋ kana ti zaŋ zali ni bi zaŋ ti ninvuɣu so ŋun di maa ka loori maa nyɛ zaɣa sabinli ka di nyee zuɣu piɛlla ka ninsali nima maa yɛ niɛn buluu.

Paɣa n bala ka o chaŋ kom ni n ti gbahi zahim gaŋa ka tom gbubi binshɛŋa din gbahiri zahim maa omi zaŋli mi yina ŋarinŋɔ puuni. ka tihi maa zɛ di nyaaŋa ka kom maa ku doyaha waa n nyɛ tihi n nyɛ billa nti pahi.

Do nyaaŋ mini o bihi ka be duɣi bindirigu n din pooi ka kpɣi laa n lihiri ba bihi maa zooya pam ka shab yɛ nɛɛnʒahi nɛɛnpɛla ka be ninkurigu maa yɛ nɛɛnpɛlli ka shab yɛ nɛɛnbuluu duuni ka be ʒiya maa ka voo vooi patɛsa ni pɔhim ŋmeri ba

Ghanians m bala. kabi gbubi ghana. fulaaginima ka gbubi tisinbuli binyara n zaya, ni tinizaŋ ti kaya ni ta da zaŋ niŋdi bin shaŋa kabi zaŋ chinchina n goo bi maŋa bibi piri namda nima ka soojanim be tooni lihirima ka bi chana, ka bi guuri doli palli n chana

Paɣa ka o kohari binyɛra din paɣari duu ni shinshaɣu binyɛra ka o kohi laɣiri niŋ o nuuni o pilila zipili pink n ti pahi ka tihi ʒi o nyaanga ka o ŋmaligiri lihi mana ka lara

Kɔm n doya ka tihi gilli ka niɣi kani na di nyubu niɣi maa bi pam n nyɛba bi mini bi bihi zaɣa yɛma zaɣa piɛlla zaɣa sabila gbɛri sibisi.

Daani ka o kana ni ti da nyuli zahim kabi zaŋ zali ni maani , gban bihi, n zaŋ zalizali. ŋun kohiri li maa yɛla neen' zɛhi ka zaŋ nɔɔse mat n niŋ onyee ka pili kap ŋun yan damaa mi zaŋ gloos n niŋ niŋ onuhi ka gba pili kap ka piri nam dimuna

Kulipali nim n bɛ kuligi ni n gbahari zahama ka ŋmaligiri lihirina ka tihi piɛ n gili nimaani ŋarima maa nyɛla dibaayi ŋarim yinga maa puuni kulipali nim maa nyɛla niraba ayi dinbala maa mii puuni ka bi mii nyɛ niraba ata

Palimentariyens ka bi kpe tabi ni n ŋmeri taba ka shaba kpuɣi bi kuɣusi maa fiɛbira ka shaba yɛ niɛn piɛlla ka shaba ninkpara zaa kpaayi lu ka shaba sarigi lu tiŋa ka shaba yɛ binŋmahi ni liiga piɛlla liiga ʒiɛhi.

Bara n bala maa o bɔɣari n kabisi ka bi zaŋ bini ti o ka o dihira o yidana mi gbaya n kabisi ka bi ʒi kuɣu zuɣu n kahi kahi katinsi nima ka kapɛti do tiŋa ka bi nyaanga ka bi zaŋ kaapu nima tam tam.

Buku ni pɛn ni lɔba ni yiya foon namda ninkpara kamara waluɣu alepilɛ bi vari zaŋ mali alepilɛ maa sɔŋ.

Legoŋ n bala maa.di dikpuna nyala pɛnta pɛla ka chamsi. maami nyɛ zaɣi zɛhi n ti pahi tihi ni mɔri ka kom doya ka bi paaki paaki loori nim n-gili laa maa n nye lɔɔri zɛhi lɔɔri pɛla nti pahi ninsalinima.

Kontirata bi vala bulooku na ti zaŋ sɔŋ ka zaŋ konkiret miɣisa na ti zaŋ zali ka loori maa nyɛ zaɣa titali ka ban niŋda maa gbubi soobuya ni bɔɣati nima ni helipan nima ka bi nyɛla niriba anii ka bi zaŋ bulooku nima maa zaŋ sɔŋ ka miɣisiri kɔɣa.

Kpiinba ka bɛ yɛ nɛɛn piɛlla n zaŋba chɛni ni bɛ ti soɣi bɛ nyɛla bɛ niriba anahi ti pahi ka bɛ zaŋ ba yiri tihi ka tihi mi be bɛ nyaaŋa ka ban zaŋba chɛni maa mi yɛ nɛɛn piɛlla ka zaŋ nɔsmask ŋnari bɛ noya ka ban mi doli bɛ nyaaŋa maa zaŋ nɔsmask ŋnari bɛ nyɛhi ni bɛ zaŋba chaŋ ti soɣi.

Silimiinsi n bala maa bɛ mɔɔnila mɔlɔ bini doni zaa paɣibni ka gbubi la ɔ nɔlini ka paɣabimi gba zaa yari bi nɔyani ka liiga karakara , ka shabi pili zipilisi ni zipili pɛla ka shabi mi gbubi san bɔad.